Oongombe odho Iinamwenyo ya simana kaanafalama, oshipa shongombe ohashi ningithwa unene kawaambo okuninga oshikatha. Oongombe ohadhi zi wo omahini ngoka haga liwa.